Kan suuraa kana irratti arginu haadha jirbii fo'aa jirtuu dha. Harka isheettis jirbii qabattee jirti. Faayidaan jirbii kanaas bullukkoowwan akksumas uffatan miidhaginaaf oolan kan irraa hojjetamanii dha

Suuraa kanarrattii kan argaa jirruu haala tessuma lafaatii. Haalli teessumni lafaa kun magariisa kan ta'ee fi kan gaara qabudhaa. Haalli teessumni lafaa kun turistoota garaa garaa laalamee galii biyyichaaf argamsiisuu kan danda'udha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu nyaatadhaa, nyaanni kunisimmoo nyaata biyya Itoopiyaa keessatti hedduu beekkamaa ta'edhaa. Nyaanni kun bideenaafi ittoo qabaa, ittoon kunis shiroo jedhamuudhan beekkamaa, shiroon namoonni Itoopiyaa nyaata hedduu itti fayyadaman keessaa isa tokkodha.

Suuraa kana irratti kan argamu ijoollee fi barsiistuu isaanii isaan gidduu dhaabbatuu dha kan argamu. Akkuma suuraa kana irratti argamu immoo ijoolleen kun yeroo boqonnaa issanii irratti kan argamanii dha. Akkasumas harka Wal qabatanii taphachuu irratti argamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu nama siyaasaa kan taate akkasumas piresedaantii itoopiyaa kan taatee Saalawarqi Zawudee jedhamtii. Perezidaantii Saalawarqi Zawudeen pirezidaantii dubaraa kan jalqabaati.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu, beeksisadha. Beeksisni kunis beeksisa gurgurtaa meeshaalee barreefamaafi qulqullinaaf nu tajaajilanidha. Beeksisa kanarraa hubachuu akka dandeenyuu iddoon daldalaa kun meeshaalee garagaraa barreefamaaf itti fayyadaman kan namootaaf dhiyeessudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru hojiidhaa. Hojiin kunis hojii ijaarsaa jedhama. Hojiin ijaarsaa kun gamoo kan ijaarudha. Gamoon kunis erga xumuramee booda faayidaa hedduu kan qabudha. Namoonni daldalaaf kan itti fayyadamanidha.

Kani bakka kanarratti argaa jirru Kun haala teessuma lafaadha. haalli teessuma Lafaa Kunis gareewwan kan of keessaa qabudha. garreewwan Kunis bosonaan uwwifamanii jiru magariisadha. dabalataaniis immoo namoonni turistoonni garaagaraa biyyoota adda addaati iddoo kana dawwachaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru namoota dhiiraa fi dubartootadha. Namoonni kun marii taasisaa jiru. Dubarri tokko isaan fuuldura dhaabbattee isaan mariisisaa jirti. Isaan hafanimmoo ishee dhaga'aa jiru. Kanaafuu namoonni kun marii taasisaa akka jiran suuraa kanarraa hubachuu ni dandeenya.

Suuraan asirratti argitan kun meeshaalee manaa keessaa tokko isa ta'e fal'aanadha. Fal'aanni kun soorata garagaraa ittiin soorachuuf nu gargaara. Fal'aanni suuraa kanarratti argitan kun nyaata akkamii ittiin nyaachuuf nu gargaara?

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu: namoota Amantaa Musliimaa kan ta'anii, sirna amantii isaanii geggeessaa kan jiranidha. Suura kana irratti kan argaa jirruu: Abbootii gurguddoodha. Abbootii gurguddoon akkuma amantiin isaanii isaaniif ayyamu, uffata Amantaa isaanii uffatanii waaqeffataa jiru.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun haala teessuma lafaadhaa, haala teessuma lafaa kanarratti akkuma argaa jirru, fincaa'awwan garagaraa akkasumallee bosona mukeen magariisan uwwifaman ni argamuu. Bakkeen kun bakka bashannanaafis ni oola.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, lafa dha. Lafni kunis immoo lafa magariisa uffatee argamudha. akkasumas lafa kana irratti mukni biqilee argamus ni mul'ata. Lafni akkanaa baayyinaan gara naannoo baadiyyaatti kan argamuudja.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu meeshaa waraanaa keessaa tokko kan ta'ee, maqaan isaa qawwee jedhamaa. Qawween kunis baay'inaan iddoo lolaatti kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu wantootaa ilma namaaf barbaachisaa ta'an keessaa isa tokkoffaa kan ta'ee nyaatadha. Nyaanni kun akkuma suuraa hubachuu dandeenyuu, nyaataa gosa garagaraa kan of keessatti qabatudha.

Suurri asirratti argaa jirru kun suura nyaataati. Nyaatni kun nyaata biyya alaa ta'ee maqaan isaas 'bargarii' jedhama. 'Bargarii'n kun mosee, foonii fi daabboo akkasumas, wantoota garaa garaa irraa hojjetamee. Nyaatni asirratti argaa jirtan kun gatiin isaa meeqa isinitti fakkaata?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan kun, konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Akkasumas, immoo konkolaataa kanarratti alaabaa Itoophiyaa fi namoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'an mul'atuudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan Kun addatti konkolaataa fe'umsaati. Konkolaataan fe'umsaa Kun tajaajila gijjibaa kan kan jennu ta'ee baay'inaan meeshaalee iddoodhaa iddootti daddabarsuuf kan nu gargaarudha.

Suuraa kan irratti kan argaa jirruu maatii dha. Maatiin kunis lakkoofsaan hedduu dha. Haadha, Abbaa fi ijoollee baayyee kan qabanii dha. Akkuma suuraa kan irraa hubannuu maatiin kun bakki jireenya isaanii baadiyyaa dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo hojii dha. Iddoon hojii kunis baankii jedhama. Baankiin iddoo dhaloota namaaf tajaajila kennu keessaa isa tokko dha. Iddoo baankiin faayidaan isaa namoonni qarshii liqeeffachuu dhaaf akkasumas qarshii qusachuudhaaf itti fayyadamaniidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, beeksisadha. Beeksifni kunisimmoo beeksisa qulqulleessa konkolaataa fi shaaworii Naa'ol kan jedhamudha. Fayidaaleen inni uummataaf kennus; konkolaataa qulqulleessuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu iddoo daldalaadha. Iddoon daldalaa kun iddoo uffanni gara garaa itti daldalamudha. Akkuma suuraa kanarraa hubachuu dandeenyu iddoo daldalaa kana irratti uffata aadaa ta'anii bufa ammayyaadhaan kan qopha'an kan naannoo Itoophiyaa gara garaa keessatti uffataman iddoo daldalaa kana irratti ni mul'atu.

Kan suuraa kanarratti argaa jiruu taphataa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti beekamaa ta'e Kiristaanoo Roonaaldoo jedhama. Kiristaanoo Roonaaldoo taphataa lammii biyya Poorchugaal yemmuu ta'uu, akkanumallee inni taphattoota badhaasa baalaandoor injifatan keessaa isa tokkodha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru sirnadhaa. Sirni isaas sirna gaa'eela mana amantaa Ortoodoksii keessatti tasiifama jirudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun ijoollee barumsa isaanii barachaa jiranidha. Ijoolleen kun kompitara fayyadamuudhaan barumsa isaanii barachaa jiru. Akkasumas immoo barsiistuusaaniidhaan gargaaramaa jiruu. Akkuma suuraa kanarratti argitan ijoolleen kun maal barachaa jiru sinitti fakkaata?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, meeshaalee faayaadhaaf itti fayyadamnudha. Meeshaalee faayaa kun faaya mormaa amartii kan jedhamu, faaya gurraa lootii kan jedhamu qubeellaa akkasumas faayaalee harkarra kaawwataman garagaraatu jira.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, nama dhiira tokkodhaa. Dhiirri kunis immoo uffata aadaa oromoo uffatee jiraa. Uffanni aadaa oromoo Kun baayyinaan kan uffatamuu , naannoo booranaarratti kan uffatamudha. Namoonni uffata kanatti fayyadaman sirna garaagaraa irratti akkasumas irreecha irratti hirmaachuudhaafi.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru beeksisadha. Beeksisni Kunis beeksisa karaa irratti maxanfamee argamudha. Beeksisni Kun waa'ee mana gurgurtaa midhaan gosa adda addaati. Beeksisni Kunis kan inni ilaallatu gurgurtaa midhaan gara garaa wantoota nyaataaf nu gargaaran nuuf dhiheessudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, wantoota dhalli nama hedduu itti fayyadamu keessa tokko kan ta'e, kopheedha. kopheen kunisimmo, kophee dubartootaaf tolfamee qopha'eedha. kopheen kun tajaajilli isa subartoonni sirna garaagaraa irratti innaa hirmaatan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu konkolaataadhaa. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa kan namootaaf kennudha. Namoota baadiyyaadhaa gara magaalaatti geessuudhaan, akkasumas namoota magaalaa jiranis gara baadiyyaatti geessuudhaan kan nu tajaajiludha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, namootadha. Namoonni kunis abbootii gurguddoodha. Abbootiin Kun akkuma suuraa kana irraa argaa jirruu uffata aadaa oromoo uffatanii jiruu akkasumas immoo marga jiidhaa harkatti qabatanii jiruu. Suuraa kana irraa hubachuu akka dandeenyutti namoonni Kun irreecha kabajuudhaaf imalaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bilbiladhaa. Bilbilli dhala namaaf fayidaalee hedduu qaba. Namoonni ittiin bilbiluudhaaf, suuraa ittiin ka'uudhaaf akkasumas wantoota garaagaraa ittiin hojjachuuf ittiin tajaajilamanidha.

Kanarrattii kan argaa jirruu dubara tokkodhaa. Dubarri kunis immoo uffata aadaa oromootiin miidhagdeeti kan isheen mul'attuu. Uffanni aadaa oromoo kun faayidaan isaa uummanni oromoo kan uffatee sirna garaa garaa irratti ittiin hirmaatudhaa. Sirna irreechaa dabalatee jechuudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirruu dubartii tokkoo fi ijoollee afuridhaa. Ijoolleen kunis akkaataa nyaanni ittiin qophaa'u barachuuf jiruu. Ijoolleen kuuwwan kun harka isaaniitiin fal'aanaa fi meeshaawwan garaa garaa qabatanii jiruu. Akkanumallee fuuldura isaanii hanqaaquu, daakuu ,zayitaa fi meeshaawwan garagaraa ni argamu.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun, Mana jireenyadhaa. Manni jireenya kun akkuma argamu Mana jireenyaa dhagaa irraa ijaaramedha. Fuuldurri isa illee baay'ee magariisadha. Manni jireenyaa wantoota jireenya dhala namaaf barbaachisa ta'aan keessaa isa tokkodha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo daldalaatii. Iddoon daldalaa kunis immoo iddoo uffanni garaagaraa ammayyaa'aa ta'an itti gurguramaniidhaa. Uffanni wantoota dhala namaaf hedduu barbaachisan keessaa tokko kan ta'eedhaa. Namoonni iddoo kana irraa uffata bitatanii ittiin miidhaguuf itti fayyadamu.

Suuraa kanarrattii kan argaa jirruu faajjiidha. Faajjiin kunis immoo faajjii kilaba kubbaa miilaa magaalaa Naqamteetii. Gareen kun kan dhaabbatanii magaalaa Naqamtee keessattii garuu iddoolee garaa garaa irratti tapha kan taasisuudha.

Suuraan kana irratti kan argaa jirru kitaabadha. Kitaabni kunis immoo mata-dureen isaa "Jaarraa" jedhama. Kitaabni kun kan barraa'e waa'ee haaromsa aadaa fi seenaa uummata Booranaa irratti kan barreeffameedha. Barreessaan isaas Jaatanii Didhaa Haroo jedhama.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru fiild maarshaal Biraanuu Juulaa jedhamu. Isaanis hoogganaa raayyaa ittisa biyyaadha. Isaanis kan amma gochaa jiran haasawaadha haasawaa isaaniitiinis dandeettii lola meeshaa, teeknooloojii fi humna nama muraasaan akkaataa ittiin xumuruun danda'amurratti kan taasisaa jiranidha.

Tan suura kana irratti argaa jirru nama siyaasaa Oromoo beekkamaa ta'anidha. Maqaan isaanii Obbo Baqqalaa Garbaa jedhamu. Obbo Baqqalaa Garbaan miseensa paartii KFO yemmuu ta'an yeroo gara garaatti hidhamaa turani amma garuu isaan kan argaman biyya Ameerikaattidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu weellistoota Oromoo keessaa tokko isa ta'ee weellisaa Leencoo Guddinaadhaa, weellisaan Leencoo Guddinaa yeroo ammaatti sirbootasaatiin uummata Oromoo birattii fudhatama guddaa weellisaa argateedha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru nyaatadha. nyaanni kunis nyaata aadaa Itiyoophiyaa kan ta'ee fi naannoolee Itiyoophiyaa garaagaraa keessatti kan nyaatamudha. nyaanni kunis immoo foonii fi raafuu of keessatti qabatudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa uummataaf kan kennuudha. Kana jechuun namoonni iddoo tokko irraa iddoo biraatti imaluuf yeroo barbaadan kan itti fayyadamaniidha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, seensaa Yuunivarsiitii Finfinneedhaa. Yuunivarsiitiin Finfinnee, Yuuniversiitota Itoophiyaa argaman keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan ramadamudhaa. Yuunivarsiitiin Finfinnee yeroo ammaattii , Yuuniversiitii ofii isaa bulchuu eegaledha.

Kan suuraa kanarratti argitan kun meeshaalee faayaa keessaa tokko isa ta'ee warqii jedhamaa. Warqiin kun namoonni gaafaa iddoo garaa garaattii fi iddoo cidhaatti hirmaatan ittiin faayamuuf isaan gargaaru keessaa isa tokkodhaa. Kan suuraa kanarratti argitan warqiin kun gatiinsaa meeqa isinitti fakkaata?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo daldalaadhaa. Iddoon daldalaa kunis iddoo kuduraaleen garaagaraa itti gurguramanidhaa. Kuduraaleen kunis bifa cuunfaatiin akkasumas immoo bifa garaa garaatiin namoonni nyaataaf kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, uffata aadaa oromoo bifa ammayyaa'aadhaan hojjatamedha. Uffata kanniin kan uffatanii suuraa kanarratti mul'atan, shamarraniifi namoota dhiiradha. Namoonni kun marga jiidhaa harkatti qabatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru teessoodha. Teessoon kunis teessoo sadii fi minjaala tokko kan qabudha. Teessoon kun teessoo muka irraa hojjetame ta'ee namoonni marii gochuu yeroo barbaadan kan itti fayyadamanidha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirruu, buufata konkolaataa dha. Buufata konkolaataa kana keessatti akkuma argaa jirru , konkolaatonni baayyeen kan uummata geejiban gara iddoo addaa addaatti geessan ni argamuu. Konkolaataawwan kunniin akkuma arginu namoota baayyee fe'uu ni danda'u jechuudha

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, waantoota dhalli namaa baayyinaan itti fayyadamu keessaa tokko kan ta'e keessa maqaan isaa kophee jedhamaa. Kopheen Kun addatti dubartootaaf tolfamedhaa. Kophee kanas dubartootni godhatanii sirna garaagaraa irratti ittiin hirmaatu.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru kun qullubbii diimaa jedhama. Qullubbii diimaa kun akkuma argamu kana gurgurtaadhaaf kan qophaa'ee jiruudha. Qullubbii diimaan faayidaan isaa inni jalqabaa mana keessatti soorata garaa garaa ittiin qopheessuudhaaf, akkasuma illee ittoowwan nyaataaf oolan ittiin hojjechuudhaaf nu fayyada.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoodha. Idoon kunis immoo nyaataati. Manni nyaataa kun akkuma suuraa kanarraa arguu dandeenyu xiqqaa ta'ee garuu nyaata garaagaraa tajaajiltoota isaatiif kan dhiyeessaa jirudha.

Suuraa kan irraatti kanii argamu wantoota dhalli namaa hedduminan itti fayyadamu keessaa tokko kan ta'e uffata qorraati. Innis qorraa nama irraa ittisuuf kan fayyaduu dha.

Suuraa kana irratti kan arga jiruu, idoo mana Amantiidha. Manni Amantii kun "Mana Amantaa Ortodoksii" jedhaama. Manni Amanataa kun Magalaa irra adda ba'e yookiin Badiyaa keessatti kan argamudha. Hordoftonni Amantaa Ortodoksii sirna gara agaraa mana kana keessatti rawwachuudhaaf itti faayadamu.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan kun konkolaataa guddaa geejjibaaf tajaajiludha. Akkasumas immoo konkolaataankun konkolaataa fe'umsaati. Meeshaalee gurguddoo iddoodhaa gara iddoo daddabarsuuf kan nama gargaarudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru, sirna waadaa galuu mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa keessatti raaawatamaa jirudha. Sirni kun kan raawwachaa jiran, muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo hayilamaariyaam dassaalenyi akkanumallee nama waadaa kana isaan galchisiisaa jiranidha.

Kan asirratti argaa jirru Kun, kitaabadha. Kitaabichis immoo kitaaba seenaa eenyummaa oromo kan jedhu yemmuu ta'u. Innis kan barreeffame obboo Dirribii Damisee bokkuutiini. Obboo Dirribii Damisee perezidaantii waaldaa Maccaa fi Tuulamaa yemmuu ta'an, kitaabichis waa'ee seenaa uummata oromoo kan sirriitti ibsudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, iddoo daldalaadha. Iddoon daldalaa kunis iddoo daldalaa kitaabni itti gurguramudha. Kitaabni kunis kitaaba barataa ta'ee barattoonni daree garaagaraa, sadarkaa garaagaraa irraa argaman kan ittiin fayyadamanidha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirruu, Oduu miidiyaadhaan darbaa jirudha. Akkuma argaa jirru kanaa hojichis gaafa kantiibaa Addaanech Abeebee bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taate hojii tola ooltummaadhaan mana jireenyaa namootaaf laattu kan mul'atudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu konkolaataadha. Konkolaataa kunis immoo konkolaataa fe'umsa jedhama. Tajaajilli isaas immoo namootaaf meeshaalee garaagaraa isaan barbaadan iddoodhaa gara iddoo daddabarsuudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru atileetii Itoophiyaa baay'ee beekamtuu taate Ganzabee Dibaabaadha. Ganzabeen Dibaabaa bakki dhalootashee godina Arsii magaalaa Boqqojjii yemmuu taatu, Ganzabeen atileetiksiidhaan fiigichaan hirmaachuudhaan beekamti.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru suuraa faajjiidha. Faajjiin kunis faajjii baankii Awaashidha. Baankiin Awaash maamiltoota isaatiif tajaajiloota gara garaa kan kennudha. Fakkeenyaaf namoonni qarshii isaanii qusachuudhaaf akkasumas liqii argachuudhaaf itti fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa dhiirotaadha. Dhiirotni kunis suuraa ka'aa jiru. Suuraa kanarraa kan hubachuu dandeenyu namoonni kun namoota hordoftoota amantaa ortodoksiidha. Akkasumas kan hubachuu dandeenyu akkaataa isaan itti uffatanidha.

Suuraa kanarrattii kan argaa jirruu kitaabadhaa. Kitaabni kunis kitaaba barnoota Afaan Oromootii. Akkasumas kitaabni kuni kitaaba barataadhaa. Kitaabni kun kitaaba barattoota kutaa sagal barataniif kan qophaa'edha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kopheedha. Kopheen wantoota dhala namaaf barbaachisan keessaa isa tokkodha. Innis immoo kophee dhiiraa fi dubaraati. Kopheen kunis immoo tajaajilli isaa namoonni sagantaa garaagaraa irratti ittiin miidhaguuf itti fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru dareedha. Dareen kun daree barumsaati . Daree barumsaa kana keessatti teessoleen hedduun ni argamu. Teessoleen kunisimmoo fayidaan isaanii barattoonni irra taa'anii kan ittiin baratanidha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru Ministeera Muummee Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abiy Ahmad dha. Kan suuraa kana irraa hubannu immoo yeroon suuraa kana itti ka'an kun yeroo isaan ayyaana qilleedhaaf ummataaf erga baga geessanii yeroo itti dabarsaniidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan kun konkolaataa tajaajila geejjibaa kan namootaaf kennudha. Akkuma suuraa kanarraa arginu konkolaataan kun namoota akkasumas meeshaalee garagaraa qabateeti kan imalaa jiru.

Kan suuraa kanarratti mul'atan namoota imala taasisaa jiranidhaa. Namoonni kun daawwannaadhaaf deemaa jiru akkuma mul'atuu. Iddoon isaan daawwannaadhaaf deemaa jiran kun mukkeewwan garaagaraa iddoo jiran akkasumallee lafa magariisa uffatee argamudha.

Kan asirratti arginu kun bu'aawwan loonii kan ta'e keessaa isa tokko, aannan jedhamaa. Aannan kun daa'imman akkasumallee namoonni gurguddoon dhugaatiidhaaf kan itti fayyadamanidhaa. Aannan asirratti arginu kun aannan saawwaamoo, aannan gaalaati?

Suuraa kanarratti kan arginuu, iddoo daldalaatii. Iddoon daldalaa kun ammoo, iddoo dhugaatiin adda addaa itti daldalamanidha. Akkuma suuraa kanarraa hubachuu dandeenyu dhugaatiin kun, dhugaatii iddoo garagaraatti gatii guddaadhaan gurguramanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, seensa dallaati. Seensi dallaa Kun kan hojjetamee dhoqeedhaanii. Seensi dallaa Kun akkuma suura kana irraa hubachuu dandeenyu, magaalaa keessa osoo hin ta'iin kan baadiyyaa keessatti argamuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru zayitiidha. Zayitiin kunis fayidaansaa wantoota nyaata hojjachuuf barbaachisan keessaa isa tokkodha. Fayidaan isaas immoo ittoo ittiin hojjachuuf akkasumas nyaata garaagaraa ittiin qopheessuuf nu gargaara.

Suura kana irratti kan argaa jirru gosa midhaanii keessaa Isa tokko ta'e garbuudha. Garbuun faayidaalee gara garaa qaba. Fakkeenyaaf cuukkoo hojjechuuf, akaayii fi buddeena hojjechuudhaaf nu tajaajila.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, suuraa mana nyaataati. Mana nyaataa kana keessatti immoo tajaajiltoonni hedduun ni mul'atuu. Manni nyaataa fayidaan isaa nyaata akkasumas dhugaatii garaagaraa tajaajiltoota isaatiif qopheessuu fi dhiheessuudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru dhugaatii lallaafaa keessaa tokko kan ta'e, "Miriindaa" dha. Akkuma argamu Miriindaan kun sanduqa lallaafaa keessatti taa'ee argama. Miriindaan kun namoota gurguddaa akkasumas daa'imman yeroo baay'ee dhugaatiif itti fayyadamu.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru namoota ayyaana Irreessaa kabajaa jiranidha. Dubartoonni kun akkuma argaman, uffata aadaa Wallootiin faayamanii, harka isaaniitti marga jiidhaa qabatanii iddoo ayyaanni Irreechaa itti kabajamutti ayyaana isaanii gaggeeffachaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru haadha siiqqeedha. Haadha siiqqeen kun akkuma argaa jirru uffata aadaa oromootiin miidhagdee jirti. Akkasumas immoo marga jiidhaa harkatti qabattee jirti. Haati siiqqee uummata oromoo biratti kabaja guddaa kan qabduudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa konkolaatatii , konkolaataa kana keessatti ammoo miseensonni waraanaa ni argamuu miseensonni waraanaa kun meeshaa garagaraa qabatanii jiru. Akkuma suuraa kanarraatti argaa jirtanii miseensonni waraanaa kunii garam deemu isinitti fakkaata?

Suuraa kana irratti kan argaa jirru iddoo daldalaati. Iddoo daldalaa kana keessatti fuduraaleen gara garaa hin argamu. Kanneen akka: Qullubbii diimaa, qullubbii adii, raafuu, fi wantoota kana fakkaatan kana namoonni nyaataaaf itti fayyadaman iddoo daldalaa kanarratti hin argamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo daldalaati. Iddoon daldalaa kun iddoo hoolaan itti bitamuu fi itti gurguramudha. Akkuma suuraa kanarratti arguu dandeenyu namoonni baay'een hoolaa bitaa jiru akkasumas gurguraas jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu iddoo daldalaati. Iddoon daldalaa kun iddoo daldalaa qullubbii adii fi qullubbii diimaa akkasumas wantootni gara garaa itti gurguramanidha. Qullubbii diimaan akkasumas qullubbii adiin nyaata hojjechuudhaf tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo daldalaatii. Iddoon daldalaa kunis iddoo daldalaa muduraaleen garaagaraa itti gurguramanidhaa. Muduraaleen kun namoonni baay'inaan bitanii bifa cuunfaatiin akkasumas bifa garaagaraatiin itti fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, alaabaadha. Alaabaan kunis alaabaa biyya Itoophiyaa jedhama. Alaabaan biyya Itoophiyaa, wanta biyya Itoophiyaa biyya biroorraa adda kan taasisudha. Kunisimmoo biyyattiin akka mallattootti kan itti fayyadamtudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru weellisaadha. Weellisaan kunis weellisaa oromiyaa hedduu beekamaa, ta'ee weellisaa Alii Birraa jedhama. Alii Birraan sirboota Afaan Oromoodhaan baasuun uummata biratti hedduu kan beekamudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru daldaaladha. Daldaalli Kunis Daldaala fuduraati. Fuduraawwan asirratti argaa jirru muuzii dabalatee raafuu fi wantoota garagaraatu fakii kana irratti mul'ata. Wantootni Kun kan namoonni bitanii manatti galanii itti fayyadamanidha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru dubara tokkodha. Dubarri kunis immoo uffata aadaa Oromootiini uffattee kan mul'attu; uffatni aadaa Oromoo kun uffata naannoo Arsii keessatti uffatamudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mana nyaataati. Manni nyaataa kun dhugaatii akkasumas nyaata garaagaraa maammiltoota isaatiif kan hojjatee dhiyeessudha. Addattimmoo manni nyaataa kun mana nyaataa foon dhiyeessudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru alaabaadha. Alaabaan kun alaabaa naannoo Oromiyaa jedhamaa. Naannoon Oromiyaa naannoo Itoophiyaa keessatti argaman keessaa isa tokkodha. Alaabaan Oromiyaa diimaa, adiifi gurraacha kan ofkeessatti qabudha. Akkasumas ammoo fakkii Odaa ofirraa qaba,

Kan suuraaa kana irratti argaa jirru holqa Sof-umar jedhama. Holqi Sof-umar bakkeeŵwan tuuristi Oromiyaa qabdu keessaa isa hangafadha. Holqi kunis kan argamu godina Baaleettidha. Akkuma argaa jirru kun namni tokko dhaabatee holqa kana keessatti daawwachaa jira.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, iddoo daldalaati. Iddoo daldalaa kanarratti kan daldalamaa jiru, kuduraalee garagaraatu daldalamaa jira. Kuduraaleen kunuunsi namoonni bitatanii erga manatti galan booda ittoo ittin hojjachuudhaaf fayyadamu.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru daree barumsaati. Daree barumsaa kana keessatti immoo teessoleen hedduun akkasumas minjaalli ni argama. Faayidaan teessolee kanaa barattoonni irra taa'anii akka barumsa isaanii barataniifi.

Suura kana irratti argaa kan jirru alaabaadha. Alaabaan Kun alaabaa naannoo Sumaaleedha. Naannoon sumaalee naannoo Itoophiyaa keessatti argaman keessaa isa tokkodha. Akkuma suura kana irraa hubachuu dandeenyu alaabaan kun gaala ofirraa qaba. Gaalli kunis naannoo Sumaalee keessatti baay'inaan kan argamudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, iddoo daldalaati. Iddoon daldaalaa kunimmoo iddoo daldalaa bilbila keenya fayyadamuudhaan , daldala raawwachuu ittiin dandeenyudha. Beeksisni kunisimmoo bilbila fayyadamuudhana bituuf gurguruu akka dandeenyu kan nutti himudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu, dubara tokkodha. Dubarri kunisimmoo uffata aadaa oromootiini kan faayamtee jirtuu, uffanni aadaa Oromoo ishiin uffatte kun uffata aadaa Oromoo naannoo arsiitti uffatamudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru konkolaataadhaa. Konkolaataan kunis konkolaataa tajaajila geejjibaa namootaaf kennudha. Konkolaataan kun konkolaataa magaalaa keessatti argamu ta'ee namootaa iddoodhaa gara iddootti daddabarsuuf tajaajila.

Suuraa kanarrattii kan argaa jirruu haala teessuma lafaatii. Haalli teessumni lafaa kun guutummaan guutuutti magariisa uffatee kan argamudhaa. Haalli teessumni lafaa kun hawwii turistootaa ta'uudhaan galii biyyaaf argamsiisuu kan danda'udha.

Suuraa kanarratti kan arginu mana nyaataadha. Manni nyaataa kun mana nyaataa tajaajila dhugaatii fi nyaataa tajaajiltoota isaatiif dhiyeessudha. Manni nyaataa kunimmoo addatti mana foon itti gurguramudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti namoota aangoo irra jiran keessaa tokko kan taate, aadde Adaanech Abeebee jedhamti. Aadde Adaanech Abeebee yeroo ammaa kantiibaa magaalaa Finfinnee taatee hojjetaa jirti.

Suura kana irratti kan argaa jirru mana jireenyaadha. Manni jireenyaa Kunis mana citaa jedhama. Manni jireenyaa Kunis baay'inaan baadiyyaa keessatti argama. Namoonni wantoota garagaraa keessatti qopheessuuf ittiin tajaajilamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen wantoota dhalli namaa hedduu itti fayyadamu keessaa tokko dha. Akkuma suuraa kana irraa hubachuu dandeenyu kopheen kun kophee adii ta'ee, kophee addatti shamarraniif tolfameedha.